Noba mine bata la a are moɔ poɔ kyɛ erɛ dapuuro boma mine zu, ka daare age a araa be ka zie zaa e vaare lɛ ka ba bayi yɛre kparee naŋ e vaare ka bonyeni meŋ a yɛre kpare o yong

Neɛ la are a maala sola panɛl a yɛre kparnuŋmaara kyɛ ka o e sɔɔlaa ka lɔɔre baatere biŋ a o lomboriŋ ka neɛ arekɔɡe daŋkyini kyɛ ka taaboore meŋ bebe ka a zie taa moɔ ane teere yaɡa lɛ.

Bɔɔle paki poɔ na ka ba be ka ba zaa toŋ sɔɔsere aneŋ naateɛ naŋ koŋ baŋ yori ka ba zaa yɛre bɔl ŋmɛ kparɛɛ ka kaŋa naateɛ e zeere ka mine toŋ naatesɔŋne.